Ghana tana da kusan manyan bukukuwan gargajiya saba’in, kowanne yana nuna wadatar al’adun ƙasar tare da bikin lokutan girbi na baya. Ga jerin manyan bukukuwan gargajiya goma mafi shahara a Ghana. Na ɗaya bukukuwan homowo, shi ne babban biki a Ghana, ana yinsa a watan Mayu a babban birnin ƙasar Acra, ana yin bikin ne don murnan samun yawan kifi. Na biyu bukukuwan abaco, ma’anarsa kama namun daji, ana gudanar da shi a ranar Asabar ta farko a watan Mayu. Na uku bukukuwan bakaco, ana wakiltar fara aikin kamun kifi acikin ƙasar. Na huɗu bukukuwan asafotufiam, ana gudanar da shi daga ƙasan daga ƙarshen Yuni zuwa farkon Ogosta domin maraba da kakar girbi. Na biyar bukukuwan agafoto a faye, biki ne na gode ma Ubangiji ta hanyar yanka dabbobi. Na shida bukukuwan habaschocho, ana gudanar da shi a watan Satumba don warware saɓani tsakanin jama’a. Na bakwai bukukuwan Akwasidiya, ana yin sa a ranakun Lahadi don girmama magabata da sarakunan Ashanti. Na takwas bukukuwan bugumchikun, ma’anarsa bikin wuta, biki ne da ake gudanar da al’adun wuta. Na tara bukukuwan Hom, ana yin shi tsakanin Satumba da Oktoba, yana da matuƙar mahim mahimmanci a al’adun ƙasan. Na goma bukukuwan kundum, ana gudanar da shi a yammacin Ghana lokacin da kayan gona suka balaga, yawanci a watan Satumba. waɗannan bukukuwa suna da mayuƙar mahimmanci a rayuwar al’umma, suna haɗa kan jama’a tare da kiyaye al’adun Ghana.

ayau zamuyi bayani kan manyan manyan addinai na duniya acikin sauki zamu kalli inda suka fara me nene suke koyarwa da yadda mabiyansu ke rayuwa na daya musulunci (islam) assali an kafa musulunci a gabar larabawa karni na bakwai annabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam shiyazo dashi tareda alkur'ani ai muna imani da Allah daya da annabawa da mala'iku da litattafai da kiyama ibada akwai sallah sau biyar arana azumi, zakkah da hajji mabiya samada biliyan biyu sako bauta ga Allah daya dayin rayuwa ta adalci da hakuri na biyu christanci christianity assali an fara christanci a palastinu a karni na farko bayan haihuwan annabi Isa jesus jagora annabi Isa salallahu alaihi wa sallam wanda christoci ke dauka a matsayin dan Allah littafi mai tsarki injila da tsohon (????) imani da son Allah da son imani da son imani da Allah imani da tashin kiyama da gafara ta hanyar yesu sukayi imani dashi addu'a karanta littafi mai tsarki hidima da wasu shine ibadansu mabiya sama da biliyan biyu sako kaso Allah kaso makwabcinka kamar kanka na uku hindu an kafa Hindu a indiya samada shekaru hudu dasuka wuce sunada litattafansu kaman bedass panshidat da barabad da gita sunyi imani Allah dayane amma yanada siffofi dayawa kamar bishin shiba dalatmi ibadansu ibada agidajen sujada mandir suna addu'a a bikin ajini sunada mabiya kimanin biliyan daya da digo biyu sai kuma buda budaism an kafa buda a indiyya shekaru kimani dubu biyu da dari biyar da suka wuce jagoransu kautama buda littafinsu tiripitata da wasu litattafai ibada shine zama cikin kwanciyar hankali karatu da taimakon wasu sunada mabiya

Sunan yaro Baby Christy, biki ne na addini da al’ada da ake gudanarwa domin sanya wa jariri suna tabbatar da shigar sa cikin al’umma da roƙon albarka a rayuwarsa, wannan biki yana da muhimmanci acikin addini da al’adun gargajiya daban-daban musamman a kiristanci da al’adun Hausawa da musulmai. A kiristanci, kiristinin yana da alaƙa da baptis man inda Christ ko pastor ke yin addu’a sannan ya yafawa jariri ruwa ko shigar dashi a ruwa domin nuna tsarkake wa da shigar sa cikin ibilisiya a wannan rana iyaye sukan zabi godparent waɗan da zasu taka rawa wajen tarbiya da ruhaniyar yaro bikin yana ƙarewa da liyafa da iyali da abokai ke taruwa dan yin maula. A Hausawa da musulmi ana gudanar da sunan yaro rana ta bakwai bayan haihuwa ana karanta addu’oi sannan iyaye sukan yanka rago ko akuya dan sadaka ana sanyawa yaro suna ana aske kansa sannan ana raba abinci da kyaututuka ga dangi da makwabta a wasu al’adun afrika ana gudanar da bikin suna tare da al’adun gargajiya kamar ɗaura abun wuya ga jariri shafawa man alfarma dan albarka ko tabbatar da wasu abubuwa musamman domin nuna farin ciki da godiya. Mahimmancin bikin sunan yaro karbuwar yaro ana tabbatar da shigarsa cikin iyali da al’umma albarka da addu’a ana roƙon alkhairi da kyakyawan rayuwa ga jaririn tsarkakewa acikin christanci yana nuna tsarkakewa da sadaukar wa haɗin kai dan murna yana haɗa dangin abokai da mkwafta domin nuna farin ciki ataƙaice sunan yaro yana da muhimmanci a rayuwar jariri iyayensa da al’ummarsa domin yana nuna shigarsa cikin addini al’ada da samun albarka da iyaye da manya.

Masana’antar banki tanada mahimmiyar rawa a tattalin arziƙi tana taimakawa cigaban kuɗi da daidaita darajar kuɗi da tabbatar da kwanciyar hankali a harkokin kuɗi. Kalmar banki ta samo asali ne daga Kalmar italiyanci banka wadda ke nufin banki inda masu canjin kuɗi na zamani dake gudanar da harkokinsu dukda haka. Tushen bankin zamani ya samo asali ne daga masu sarrafa zinariya a ƙarni na shabakwai waɗan da suka fara bada rance da ajiya wanda daga baya ya haifar da tsarin banki wanda muke dashi ayau. Ayyukan banki sun haɗa da karɓan ajiya daga mutane da kamfanoni, bayar da bashi dan taimakawa haɓaka kasuwanci da keɓattatun buƙatu da sauƙaƙa harkokin kuɗi ta hanyan canja wanin kuɗi da sauran hanyoyin ayyukan dijital. Babbar tushen ribar bankuna yana fitowa yana fitowa daga ribar da ake cirewa daga masu karɓar bashi, ko ɗaɗan sabis da ake da ake karɓa daga abokan ciniki kuma kuɗaɗen shiga dada saka jari a hannun jari. Sufurin kuɗi da cinikayyar kuɗi na ƙasashen waje, tare da cigabar fasaha makomar banki tana canzawa sosai bankuna na koma tsarin zuwa tsarin dijital inda ana amfani da tsarin yanar gizo da bankin wayar salula dan sauƙaƙa mu’amala da abokan hurɗan su. Hakanan ana amfani da fasahan wucin gadi wato ei dan ganowa da hana zamba ya yinda bulok cain ke haɓaka tsaro da amincin cinikayyan kuɗi, tsaron bayanan kuɗi da kuma yana karuwa saboda ana buƙatar kariya daga hare haren yanar gizo da damfara.

Atiku da tunubu sun runƙa zargin juna kan nuna ɓangaranci da rashawa. Bayan shan kayi a zaɓen daya gabata tsohon ɗantakaran shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya maida hankali kan sukan shuga Bola Ahmad tunubu fiye da ƙoƙarin shawo kan rikincin dake cikin jam’iyyansa. Wasu na has ashen cewan yawan shukan da yakeyi yanada alaƙa da kishi kasancewar ya nemi kujerar shugabancin ƙasa harsau shida ba tareda samun nasara ba, saidai zargin cewan Atiku yana zargin Tunubu akan matsin tattalin arziƙi da ake fuskanta a ƙasan na iyya zama abin tantama. Masu sukar gwamanati na cewan irrin waɗannan manufofi sunfi shafar mulkin Tunubu kaɗai, Atiku da yasha musanta zarge zargen nuna ɓangaranci da wasu tuhumce tuhumce na doka a baya, yanzu yana sukar manufofin tattalinarzikin Tunubu da cewa suna jefa ‘yan’ najeriya cikin tsaka mai wuya. Ya yinda magoya bayan tunubu ke maida martini suna bayyana cewa Atiku ma yanada wasu batutuwan sharia ciki harda batun wai annemi a miƙashi Amurka kan zangin da ya shafi safarar miyagun kwayoyi ya yinda Atiku da Tunubu ke musayar kalamai ƙasar na cigaba da kasan cewa a tsaka mai wuya sakamakon riki cinsu

yawan cin mutane suna jin damuwa game da kuɗi suna yawan jin cewa basu da isashshen kuɗi don tafiya kuma suna jin cewa basu da iko da kuɗaɗen su amma idan ka kalli Judge Washigton don samun ƙwarin gwiwa ze iya canza yadda kake tuna ni bawai shine shugaban ƙasa na farko a amuruka ba kawai har ila yau genar washington ya jagoranci sojoji a lokacin da um albarkatun sukai ƙaranci duk da haka ta hanya tsara da tsari me kyau ya jagoranci sojojinsa zuwa nasara a cikin wannan hanya zaka iya zama ƙwamandan kuɗaɗen ka ka ɗauki kuɗi a matsayin soja a cikin sojojin ka kuma kasafin kuɗi shine shirin ka kalmar kasafin kuɗi na iya sa mutane jin tsaro jin tsoro amma abu ne ma sauƙi wanda ke nufin yin yanke shawara bisa ga duk ga abin da kake dashi bawai yana nufin hasashen nan gaba ba amma yana nufin sarrafa abin da kake dashi a yanzu arme na kuɗin yana dogara ne da yadda kake da kuɗi a halin yanzu manufar ita ce yanke shawara kan yadda zaka kashe kuɗi um ko wacce wata ko wacce wata da kuma adadin kuɗi da kake son ajiye ga yadda za'a rarraba shi muhimman abubuwa waɗannan sune abubuwan da bazaka iya rayuwa ba tare dasu ba kamar haya kayan abinci wutar lantarki da kuɗin asibiti tsaro waɗannan sune kuɗin da kake ƙara ƙarfafa matsayin kuɗaɗen ka kamar inshura ko biyan bashi da ake biya manufofi wannan sune kuɗin da ake ajiyewa don cimma manyan manufofin rayuwa kamar kafa kasuwanci sayan gida ko shirya hoto salon rayuwa waɗannan sune kuɗin da kake taimaka maka cikin zaman takewar rayuwa kamar nishaɗi cin abinci a waje ko wasanni ta hanyar ƙirƙira kasafin kuɗi wadda ke nuna waɗannan rabe raben zaka iya samun iko da kuɗaɗenka kamar kwamandan dake jagorantan sojojin sa izuwa nasara

Kasancewa mai, kulawa Yana nufin tunanin bukatun wasu Ji, Da jin dadin wasu Da tausayi da fahimta Yana da matukar mahimmanci wajen gina Dangantaka mai ƙarfi Koda tare da iyali, abokai Koma Ma'abota Idan muna kula da wasu Ba wai kawai muna tunanin kanmu bane Harma da yadda ayukanmu Ko kalmomin muke shafar waɗanda ke kewaye damu. Aikin kulawa yana taimakawa wajen kirkiran yanayi mai kwau, Inda girmamawa da farin ciki ke bunƙasa Idan muka nuna kulawa ga wasu Suna fi Suna finsu Sun, Sunfi so Mu mayarda Mu mayarda martani da kyakkyawa kulawa Wanda kesa dangantakar Ta zama mai cikekken ma'ana da gamsuwa Idan muka nuna kulawa ƙasa da haka Yana iya haifar da Keɓantawa Nisan jin Dadi Idan bamu nuna tausayi ko ginƙai ba Yana da wuya ga mutane suje suna haɗe Damu Girma a cikin jin dadi da, zamantakewa yana inganta ba wai kawai dangantakar muba Harma da yadda mutane keji game da kanmu Yana da tsahi mai karfin kan Muryar mu Yana yin mu Da mu'amalolin mu Don zama mai kula Zaka iya fara da Raba ji Da motsin zuciyar su Wannan yana nufin kasancewa mai fahimta da gane yadda wani yake ji Sanya kanka cikin takalmansu Wannan yana nufin tunanin abunda zai zama A cikin yanayin wani. Tunani game da wasu a cikin ƙananan hanyoyi Ko da alamu ƙanana Kamar bude ƙofar Bada yabo Ko tuna abinda suke so Maida hankali ga buƙatun su Wani lokaci yanada mahimmanci ka maida hankali Ga buƙatu Ko! Matsalolin wani. Misalen kasancewa mai kirki da kulawa sun hada da, (???) ka zama A cikin ɓangaren su koda lokaci Albarkatu ko kulawa Sauraro Kasancewa mai sauraro na gaskiya yana nufin Bada cikakken hankali ga wani Kasancewa mai gowon baya Fahimtar ji da motsin zuciyar su

Celebration na col and the gang waka ce me matukar tasiri da ta zama wani taken farin ciki da hadin kai a duniya kidansa me sauti dakuma bai tukan dake ciki da farin ciki suna karfafa mutane su taru tare suyi murnar nasarori na rayuwa ko manya ko kanana lokacin da akai wannan waka don canji acikin yanayi laying for change tana zama wani abu mafi karfi ba wai kawai murnar jin dadi kowa da kowa amma kuma kira ne ga hadin kai hadin kan duniya da cigaban hadin kai harkar slaying for change wanda ke kokarin ingan ta da hada duniya ta hanyar kida tana hada mawaka daga al-adu da asali daban daban don kikiran wasannin hadin gwiwa ta hanya hada nau'o in kida kayan aikin kida da murwoyi daga ko ina cikin duniya celebration tana wuce iyakoki tana nuna karfin kida na duniya wajen hada mutane ba tare da laakari da asalinsu ba lokacin da aikayi celebration a matsayin wani bangare na wannan ko kari na duniya tana zama tunatarwa cewa kida yana da karfin hada mutane don wata manufa domin karfafa chanji da dakuma yada farin ciki manufar murnar canji da taci da cigaba yana dacewa da sakon wakan cewa rayuwa tana cike da dalilin dayawa na murna ko da a lokutan wahala kuma cewa hadin kai na iya samun nasara ta hanyar abubuwan da suka shafi kowa a takai ce celebration wanda akeyi acikin harkan playing for change ba kwai yana ko yana kawo farinciki ba harma yana karfafa ra'ayin cewa kida harshe ne na duniya harshe dake hade wakan da kuma karfafa mutane ba tare da la'akari da inda kake a duniya ba wannan yana nunin cewa wakar ta hada kan mutane sannan hadin kai yana da matukar muhimmanci

taron salabritis tari da wasan ƙwaiƙayo na saigon jonson wani abune me ban sha'awa dake cike da ƙyan gani wanda ke haɗa taurarin finafinai da sanannun mutane a cikin masana'antar nishaɗi saigon jonson wanda kasanshi da ƙarewar yin wasan ƙwaiƙwayo me ɗaukar hankali da kasancewar sa me jan hankali akan dandali zaiyi wasan ƙwaiƙwayo tare da wasu shahararrun mutane kamar wuslady bakare isshebiyuwo da tiki akbaje wasan ƙwaiƙwayo na saigon jonson yana iya nuna salansa na musamman haɗa muryoyi masu karfi tare da na shahararran nuni na wasan ƙwaiƙwayo wanda zaisa mutane su kasance cikin farin ciki da jindaɗi ƙarewarsa wajan haɗa alaƙa da masu sauraran yanasa wasannin ƙwaiƙwayo ƙwaiƙwayan nasa su zama wani abun tunawa wanda ke ƙarawa ko wanne tauraro wani karfi na musamman wusle bakare wanda shima ya zama sananne a fagen nishaɗi zai kawo nasa salo zuwa taron yana ƙara wata irin ƙima ga bukiin isba yiyu da tiki akbaje wanda ko wannan su yana da suna a cikin fannuninsu zasu kuma taimaka wajan ƙara kuzari da annishuwa a cikin wannan taron suna tabbatar da cewa taron zai cika da dariya jindaɗi da kuma haɗin kai wannan taron ba kawai yana zama bukin nishaɗi bane harma yana zama wata dama dan ganin tauraren suna haɗa kai da mu'amala da masoya a cikin yanayi me nishaɗi da walwala tare da haɗin ƙida wasan ƙwaiƙwayo da kuma halattan taurari wannan tauraron yana da alƙibla don zama abun tunawa cike da kuzari me kyau da lokuta masu ƙyawu waɗanda baza a manta dasu ba wani murnan taqllafi ne na na ƙwarewa abokantaka da farin ciki kasancewa tare da tare ɗan jindaɗi

Samun kya samun kyakykyawan kyan gani da kuma kasancewa cikin salon zamani ba lallai ne ya zama mai tsada ba tare da wasu nasihu masu hankali na kayan ƙawa dabaru masu kyau na tufafi da kuma ra'ayoyin kayan ado na dai Aiwa za ka iya haɗa rigar da ta dace ba tare da ka kashe kudi mai yawa ba ga wasu shawarwari masu arha don taimaka maka samun kyan gani da kasancewa cikin sabbin salo na ɗaya haɗa kayan mawaƙi na arha ba lallai ne ka sayi kayan ƙawa masu tsada don zama mai kyau ba haɗa sabbin kayan ƙawa na zamani kamar kayan ado na musamman ko rigar ɗumi tare da kayan asali masu arha kamar jeans ko Tshirt wannan ya ƙirƙiran riga da ta dace mai kyau ba tare da kashe kudi mai yawa ba? na biyu yin amfani da tafiye-tafiye shagunan tafiye-tafiye suna cike da kayan ƙawa na musamman masu arha kuma wani kuma wani lokaci na zamani zaka iya samun sabbin kayayyaki a farashin ƙasa na uku haɓaka da kayan ado kayan ado na iya sauya ko wanne kaya kwallaye hular hula ko bell suna da rahusa amma suna iya yin babban tasiri a cikin dukkan rigar ka na huɗu DIY kayan ado ƙirƙiran kayan ado naka hanya ce mai nishadi da arha don ƙara taɓa kanka cikin salon ka zaka iya yin sauƙaƙa kyan ado na zamani kamar ƙwanƙwasa ruwan zinariya ko zoben kunni daga kayan da basu da tsada na biyar sabonta tufafi tsofaffi maimakon zubar da tsofaffin da suka saɓa gwanda sabonta su hanya mai sauƙi don sabonta tsohuwar riga ko riga shine ta shine ƙara wasu abubuwa na zamani kamar zaren fata tambura ko zanen hannu hakanan zaka iya yanke dukan su sannan ka maida su sabo ka saka su sannan su burge kowa da kowa

bayan aikin yau da kullun yanada mahimmanci ka ɗauki lokaci don shakatawa don mayar da hankali kan kanka don sake don sake samun kuzari yin abubuwa masu nishaɗi da cike da jin daɗi ba kawai yana taimaka maka shakatawa bane harma yan ƙara daukaka yanayin da da yanayin ka da lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa ga wasu ayyuka masu kyawu da zaka iya yi bayan aiki dan dawo da jin daɗi dakuma sabunta kanka na ɗaya yin tafiya akan dutse tafiya a dutse bayan aiki haya ce mai kyawu don haɗa kai da yanayi da kuma watsar da damuwar yi yini kasancewa cikin halli ta yana taimaka wa ƙwa ƙwalwa ta sake sabuntawa um kuma yana baka damar jin dadin iskar mai kyawu kyawawan wurare da kuma samun motsa jiki na biyu yin rubutu a journal rubutu a journal hanya ce mai kyawu don tunani kan abun da yafaru a rana bayyana tunaninka da kuma kawar da damuwa na uku shiga cikin zane zane zane zane hanya ce mai kyawu da rage damuwa da nuna kanka ta hanyar ƙirƙira ko kana zanen hoto yin zane ko ɗinka abubuwa zane yana zane yana baka damar bayyana kanka da kuma shaɗatawa cikin hanya mai ƙirƙira na hudu yin tattaunawa mai zurfi wani lokacin bayan rana mai aiki tattaunawa mai zurfi da aboki na kusa dangii ko abokin abokin tarayya na iya zama mai cike da kwanciyar hankali na biyar yin ayyukan gida bada gudumawa ga al'umma hanya ce mai kyawu da jin daɗi don anfani da lokacin ka na hutu ko taimakawa a bankin abinci koyar da yara ko shiga cikin ayyukan muhalli bada gudumawa yana baka jin wani manufa kuma yana sanyaka jin ɗaɗi game da yin tasiri mai kyawu na shida tsabtace ko shirya kayan ka tsabtace wurinka hanya ce mai kyawu don kwantar da hankali da jin cewa ka iya aiki mai kyawu bayan aiki shirya teburinka tsabtace datti kuma canza wurin zama yana taimaka tamakawa wajan ƙirƙirar yanayi mai shaƙatawa da tsari wanda zai inganta mayar da hankali da hutu

masu aure ko ma'aurata suna nufin mutane guda biyu da suka haɗu cikin dangantaka ko ta soyayya jin daɗi ko kuma wata dangantakar abota domin raɓa rayuwarsu da abubuwan da suka faru kasancewa cikin ma'aurata na iya kawo farin ciki da cika zuciyz mai yawa amma kuma yana buƙatar ƙoƙarin sadarwa da fahimtar juna ga wani zurf, zurfin bincike gameda abinda yake nufia a kasance cikin dangantaka a matsayin ma'aurata na ɗaya haɗin kai da aiki tare a cikin ma'aurata massu lafiya kowanne daga cikin ma'aurata yanada matsayin daidai a cikin ƙungiya suna aiki tare don tallafawa juna wajen cimma burinsu shawo kan ƙaalubale da kuma gina rayuwa da suke son raɓa tare na biyu sadarwa sadarwa mai tasiri itace hanya ɗaya daga cikin ginshiin kowanne dangantaka mai nasara na uku amana da girmamawa amana da girmamawa suna ggina tushe na kowanne dangantaka mai ɗorewa ma'auratan dake dogaro da juna suna jin tsaro kwanciyar hankali da daraja na huɗu manufar rayuwa da ƙima ɗaya ma'aurata dake da manufofi da ƙimar rayuwa iri ɗaya suna da damar samun farin ciki na dogon lokaci na biyar lokaci mai inganci sadarda juna cikin lokaci mai inganci yanada matuƙar mahimmanci wajen ƙarfafa alaƙa tsakanin ma'aurata na shida talafi da koyarwa kasancewacinkin ma'aurata yana nufin kasancewa tare da juna a cikin kyawu da ƙalubale ma'auratan dake tallafawa juna cikin haɓaka kansu ko yanada alaƙa da sana'a, lafiya ko sha'awa suna taimakawa juna samun ci gaba na bakwai hanyoyin, hanyoyin warware rikici babu wata dangantaka da bata da rikice-rikice so ko yaya yadda ma'aurata ke magance saɓani yanada matuƙar tasiri na shida na takwas soyayya da jin daɗin jiki jin daɗin jiki ko yana cikin riƙe hannu yanada matuƙar mahimmanci a cikin haɗin kai tsakanin ma'aurata zaman kanku duk da cewaa kasancewa cikin ma'aurata yan nufin raɓa rayuwa da wani mutum yanada mahimmanci kowanne daga cikin ma'auratan ya kiyaye kansa

Shirin dare mai lafiya. Rayuwa cikin hankali don samun hutun dare mai daɗi. Gabatarwa A cikin wannan duniyar mai sauri da cinkoso ya na da muhimmanci mu ƙir-ƙiri shirin dare mai kwanciyar hankali da natsuwa. Rayuwa cikin hankali da sauƙi slow living ta na taimakawa wajen sauya tunanin mu da gajiya zuwa natsuwa da kwanciyar hankali kafin bacci. Na ɗaya; Shirya yanayi rage haske wanda candle ko fitilu masu laushi. Saka waƙoƙin sanyi ko sautuna. Yanayi kamar ruwan sama ko iska. Saka kaya masu laushi don kwanciyar hankali. Na biyu; Shan ruwa mai sanyi mai sanya zuciya lafiya. Yin shayi mai sanyi kamar na camomail ko papamint, ko lavenda. Sha a hankali ka ji daɗi, ka ji daɗin ɗimi da ɗanɗano. Na uku; Rabuwa da na'ura don samun natsuwa rage amfani da waya ko talabijin. Ɗauki littafi ko rubutu bayan tunani ko abubuwan da kake jin godiya akan su. Na huɗu; Yin ƙoƙari na jiki ko shaƙatawa, yi motsa jiki mai laushi ko yago mai sauƙi. Mai da hankalin kan numfashi da sakin damuwa. Na biyar; Kula da jiki da lafiyar fata. Yi wanka da ruwan zafi da turaruka masu sanyaya rai. Shafa mai ko ko lotion a hankali ka na jin daɗin shaƙatawa. Na shida; Tafa wuri mai daɗi don shaƙatawa. Shinfiɗa bargo da matasai masu laushi don jin daɗi. Kunna turaren wuta ko diffuser da ƙamshi mai laushi kamae lavenda ko sandal oud. Na bakwai; Tunanin rayuwa da sa ƙauna a zuciya. Rubuta abubuwan da kake godiya akan su ko tunani yau a cikin diary. Kammala da ɗan ƙaramin yin shiru ko addu'a kafin ka kwanta. Kammalawa Yin rayuwa cikin hankali da kwanciyar hankali da daddare ya na taimakawa wajen samun natsuwa, bacci mai kyau da kuma lafiyan jiki da ƙwa-ƙwalwa gaba ɗaya. Rayuwa cikin hankali ba game da kammalawa ba ba game da kammalawa ba ce game da kasancewa cikin natsuwa.

Dangantaka masu kyawo da za su tausa zuciya. Sannu kowa da kowa. A yau zamu yi magana kan irin dangantaka masu kyawo da ke sanya mu mur-mushi, jin daɗi har ma da kawo ƙwalla a ido. Ƙananan abubuwa na yau da kullum mafi kyawon dangantaka ba wai manya kyauta ko abubuwa bane, sai dai yin barƙwancin da juna, tambayar ko sun sauka lafiya, tuna abincin da suke so, waɗannan ƙananan abubuwa su na nuna soyayya ta gaskiya. Abota tsakanin dabbobi daga kare da kyanwa su na kwanciya tare. Har zuwa giwa da tumaki su na zama abokai Irin wannan abota ta na tausa zuciyar mu, saboda ta na cike da gaskiya da amana. Soyayya mai nisa kodai ma'aurata, abokai ko ƴan-uwa wasu kyawawan dangantaka su na wanzuwa, ko da nisa tsakanin su. Su na nuna mana cewa soyayya ta na iya cin duk wani tazara. Ƙaunar yara da dabbobin su. Babu abinda yafi kyawo kamar ɗa da dabbar shi, su na raba sirri. Koyon tafiya tare ko kawai su na zama abin kwantar da hankali ga juna. Tsoffin ma'urata, dangantaka da ta daɗe, har yanzu su na rawa a kitchen, har yanzu su na dariya akan tsofaffin barkwanci, su na nuna mana cewa soyayya ta gaskiya ta na ƙara ƙarfi da lokaci. A ƙarshe, kyawawan dangantaka ba wai cikakkun dangantaka bane, sai dai waɗanda, waɗanda ke cike da kulawa, tausayawa, da nuna soyayya kulum. Wannan shi ne ke tausa zuciyar mu mu da ke tausa zuciyar mu. Sannan dangantaka mai kyau ita ce wanda ba'a faɗa ma juna ana faɗawa juna gaskiya sannan ana kulawa da juna sannan ana kulawa da dangin juna sannan ana bawa juna kariya. Nagode!

Nau'o'in gidaje daban-daban. Gida mai zaman kanta; detached house, gida ne da yake tsayi shikaɗai ba ya haɗe da wani gida. Yawanci ya na filin ajiye mota ko lambu kuma ya na bada zaman lafiya da sirri. Gida mai haɗin bango; Semi-detached house, wannan gida ne dake haɗe da wani gida a gefe guda. Kowane gida ya na da nasa ƙofar shiga. Gidajen jere; tourist house, jerin gidaje ne dake manne da juna a layi guda, su na da bango iri ɗaya a tsakanin su. Ana yawan samun irin wannan a cikin birane. Bungarlor; gidane mai bene ɗaya kacal, sauƙin shiga ne kuma ya dace da tsofaffi ko ƙananan iyalai. Duplex; gidane da aka raba gida biyu wasu su na gefe da gefe, wasu kuma ɗaya na sama ɗaya na ƙasa. Kowane gida ya na da nasa ƙofar shiga. Gidan kwance; apartments, flat house, wani yanki ne na zama a cikin babban gini, ana samun apartments iri-iri daga ƙanana har zuwa manyan ɗakuna da dama. Cortage; ƙaramin gida ne mai kyawo da kwanciyar hankali. Yawanci ana samun sa a karkara. Su na da kyawo sosai, wasu ma su na da rufin ciyawa, tatch. Gida mai girma; Mansion, babban gida ne mai ɗauka mai ɗaukaka da kyau. Ya na da ɗakuna da yawa da kuma filin shaƙatawa mai girma. Gida ne dake nuna wadata da jin daɗi. Rugga ko gidan karkara; hut, ƙaramin gida ne mai sauƙin ginawa daga kayan gargajiya kamar laka, katako ko ciyawa. Ana samun su a ƙau ƙauyuka da yankunan karkara. Villa; Babban gini ne mai kyawo. Yawanci ya na a wuraren shaƙatawa ko yankunan da ake hutawa. Ana gina su don jin daɗi da hutu. Gida mai motsi; mobile home, gida ne da aka gina bisa keke tirela. Ana iya jan shi daga wuri zuwa wuri ana yawan amfani da su a wuraren kwana na wucin-gadi. Gida a jirgin ruwa; house gida ne da aka gina akan jirgin ruwa.

Barka da rana kowa da kowa a yau zan gabatar muku da wani abun mamaki nauoin maƙwabta idan ana dukan ka ko da rikici ne tsakanin ƴanuwa ko faɗa a titi kodai kawai rashin sa'a maƙwabta su nada hanyoyin daban-daban na nuna halin su zo mu san su maƙwabcin bincike wanan maƙwabcin tun daya zo, saukar mari na farko se ya mane da taga shi ba barci yake ba, ba hutawa yake ba yana satar kallon komai daga labullen gidansa misali ni ba leƙo-leƙo nake ba de kawai ina son sanin halin da ake ciki bayani na biyu maƙwabci me irin yan sanda wannan kuwa me bin doka ne, da zarar yaj ji hayaniya, se ya kira yan sanda amma ba tare da an sanshi ba a zuciyar shi gwarzo ne duk da cewa se an zama dukkan se an gama dukkan yake kira kamar misali, hello yan sanda ana rigima a nan kusa amma kar ku faɗa sunana misli na uku maƙwabcin babu ruwana wannan kuwa ko an karya ƙofa ba ze ji ba ko hayaniya kamar kasuwa ta tashi ze ce be san da komai ba ko yana bacci ko kuma kawai ba ruwan sa misali ni har wani abu ya faru ni fa ina ina ina kallo ne misali na biyar maƙwabci me hura wuta shi kuwa ba ba raba faɗa yake ba yana ƙara zuga ne ze fito daga kofa ko taga yana zuga masu faɗa misali kai ka da ka bari ka rama ka masa yadda yayi maka misali na shida maƙwanci me lallashi bayan komai ya lafa se ya leƙo da shayi da abinci da kuma shawara shawara mara ƙare wa wannan maƙwabin yana son jin labari domin ya, ya kaskace shi a cikin ƙauye misali, haba shigo ciki ka faɗa mun abun abun da ya faru misali na bakwai maƙwabci me daukan bidiyo wannan kuwa tun kafin a raba rigima har ya ɗora bidiyo a facebook ko tik-tok wayace wayace makamin sa misali kai bari na ɗauka za'a ji labari

Haɗin jiki da giya ba kamar abinci ba haɗin jiki da giya yana da banbanci sosai idan aka kwatanta da yadda jiki ke sarrafa abinci na yau da kullin yadda jikin se ke sarrafa abinci lokacin da kaci abinci haɗin jiiki sa na farawa ne tun daga baki inda dumi saliva ke taimakawa wajan rarraba abinci bayan haka abincin yana bi ta ciki da hanji inda yan enzemes ke fitar da sinadarai da ke da jiki ke buƙata yadda jiki ke sarrafa giya Alchohol giya bata da giya bata bi irin wannan tafiya sosai ba giya bata bi irin wannan si tafiya sosai ba da zarar ansha giya tana shiga cikin jini cikin sauri daga ciki daga ciki da hanji saboda haka tasirin giya yana fara shafar kwakwalwa da jiki cikin ƙanƙanin lokaci banbanci tsakanin maza da mata a yadda suke sarrafa giya enzemes da hana giya alchohol dihydrogens masu suna da yawan wannan enzemes fiye da mata Maza Maza suna da yawan wannan enzemes fiye fa mata wannan enzemes yana rage giya tun kafin ta shiga jiki ta shiga jini mata suna da ƙarancin wannan enzemes[] haka na hakan na sa giya tana shiga jini da sauri fiye dana maza body composition jikin mata yana da yawan kitsen jiki fiye dana maza jiya tana narkewa cikin ruwa ba cikin kitse ba saboda haka tunda jikin mata yana dana ƙarancin ruwa giya na taruwa cikin jini da sauri da sauri fiye da maza hormones haɗin sinadaran jiki hormones na mata suna da tasiri wajan yadda jiki sarrafa giya a wasu lokuta kamar lokacin al'ada ko lokacin shan kwayoyin hana um kwayoyin hana ɗaukar jiki, giya tana da tasiri sosai ƙarfin hanta liver progess maza da mata suna da banbanci wajan yadda hanta ke aiki hantar maza tana iya sarrafa giya da sauri fiye da ta mata

Barka da zuwa gabatarwa kan aikin gida, [domestic work] assa Assalamu'alaikum barkan mu da wannan taro a yau zan gabatar da jawabi akan aikin gida ma'anar sa muhimmancin sa da kalubale da ke tattare da shi ma'anar aikin gida aikin gida na nufin ɗaukar ayyukan da akeyi a cikin gida dan kula da safta shirya abinci kula da yara da duk wani aiki dake taimakawa wajan tafiyar da rayuwan iyali cikin kwanciyar hankali misallai share-share da goge-goge wanke-wanke girki kula da yara gyaran kaya da sutura muhimmancin aikin gida safta da lafiya aikin gida yana tabbatar da cewa gida na cikin tsafta wanda ke hana yaɗuwar cuttutuka jindaɗi da natsuwa lokacin da gida yake cikin tsari da tsafta kowa ze ji daɗin zama taimakawa talttalin arziki idan mutane suna da kula da gidajen su da kan su ko da taimakon masu aiki ko da taimakon masu aiki hakkan na rage wasu kuɗaɗen da za'a kashe taimakawa taran iyali yara da manya sukan fi jinɗaɗi zama tare da tare idan gida na tsafta kuma kowa yana da rawar da yake takawa kalubale da matsaloli rashin kimmar aikin gida galibi ana ɗaukar aikin gida a matsayin aikin banza ko mara amfani wahala da gajiyar jiki aikin gida yana buƙatar kuzari da juriya sosai musamman ga mata da masu aikin gida matsin rayuwa wasu lokuta ana matsi da ayyuka dayawa ba tare da hutawa ba cin zarafi ga masu aikin gida a wasu gidaje ana canja rabin masu aikin gida ta hanyar tarwatsarwa ko rashin bin harkokin su hanyoyin inganta aikin gida girmama aikin gida a gane cewa aikin gida yana da mutukar mahimmanci kamar kowani aiki raba ayyuka kowa acikin gida yana da gudunmuwar da ze bayar kula da masu aikin gida a basu hakkokinsu, a kula da lafiyarsu da jin dadin su samar da naurori yin amfani da kayan zamani kamar injin wanki injin tsaftace ƙasa da sauransu.

Bismillahi Rahmanin Rahim barkanmu da wannan taro a yau zan gabbatar da jawabin me taken [drive with me] tukawa tare dani wannan taken yana nuna rayuwa a matsayin tafiya inda kowa nada nashi tafarkin ma'anar drive with me drive with me na nuna gayyatar mutane su shugo cikin tafiyar ka ta zahiri ko ta rayuwa yana iya nufin tafiya a mota tare da abokai ko iyali rayuwa a matsayin tafiya me cike da kalubale da farin ciki yin tafiya me koyarwa da jin daɗi abubuwan da ke sa tafiya daɗi zama da kyawawan abokai tare da mutanen kirki na sa tafiya ta zama me daɗi waƙar tafiya kiɗa ko hira na sanye tafiya ta zama kayyatarwa tsayar da mota a wurare masu kyau ana iya tsayawa domin kallon kyawawan wurare ko cin abinci ɗaukar hotuna hoto na zama tarihi na musamman a ko wani mataki rayuwa a matsayin tafiya life is a journey gaba da kuma baya kamar yada tafiya ke da kwanciyar hanya da dabare-dabare haka rayuwa take zaɓar hanya kowani mutum yana da zaɓin hanyarsa ko me sauƙi ko me wahala taimakon fassanjoji a rayuwa muna buƙatar taimakon wasu kamar yada direba ke buƙatar jakin haya ko mai duba taswira darrusa daga [drive with me] haƙuri da juriya kamar yadda tafiya ke buƙatar haƙuri rayuwa ma tana buƙatar juriya zama da kyawawan nufi kamar yadda zaka so tafiyar ka ta kasance lafiya haka kake buƙatar tsaftace zuciyarka a rayuwa girmama ƙa'idoji direba na gari yana bin doka da oda haka rayuwa ke buƙatan bin doka dan cin cin nasara kamalawa a karshe [drive with me] ba wai tafiya a mota kaɗai ba ce hanya ce ta fahimtar rayuwa da ganin muhimmancin tafiya tare da mutanen kirki giirmama dokkoki da jindadin kowani mataki a rayuwa hakan ze sa mutane su kasance cikin farin ciki da kwanciyan hankali ba tare da fuskantan kalubale da ze sa su damu ba.

Ina miƙa gaisuwa ga dukan mahalarta a yau zan gabatar da jawabi me taken lafiyar kuɗi itace lafiyar jama'a wannan batu ne me mutukar mahimmanci domin yana shafar rayuwar kowa da kowa menene lafiyar kuɗi lafiyar kuɗi na nufin yada mtum ko iyali ke iya tafiyar da harkokin kuɗinsa ba tare da fuskanta matsinlanba ko wahala me tsanani ba wannan ya haɗa da samun isheshen kuɗin shiga iya adanawa iya biyan buƙatu da kuma shirin kariya daga matsallolin gagawa menene lafiyar jama'a lafiyar jama'a kuwa ta nufin yanayin lafiyar al'umma gaba ɗaya idan mutane na da lafiya sanu iya gudanar da rayuwa me kyawu su kuma bayar da gudunmuwa da cigaban al'umma inda lafiyar kuɗi ke taimaka wa lafiyar jama'a rage damuwa da cuttutuka dake da nasaba da wahalar kuɗi idan mutane suna cikin tsananin matsin kuɗi yana iya haifar da damuwar hawan jin ciwon zuciya da sawran su inganta samun kula da lafiya mutum dake da wadatar kuɗi ze iya ziyartar asibiti da wuri idan ya fuskanci matsala ba se an jira ciwo ya tsananta ba inganta rayuwar iyali idan iyali na da lafiya a ɓangaran kuɗi yara zasu samu ilimi me kyau abinci me kyau da ingantacen muhalli ƙarfafa talttalin arzikin al'umma idan mutane dayawa suna da lafiya a ɓangaran kuɗi talttalin arziki ze inganta hakkan kuma ze ƙara samun ingantaciyar lafiya a al'umma gaba ki ɗaya a takaice ba za'a iya rabewa tsakanin lafiyar kuɗi da lafiyar jama'a ba idan muna son al'umma me koshin lafiya dole ne mu tabbatar mutane na da tsari da shiri da talttalin arziki da ze basu kariya daga wahalhalun rayuwa mu haɗa hannu domin gina al'umma me lafiya ta fuskantar kuɗi da jindaɗi inda ze sa rayuwansu ya inganta ba tare da sun fuskanci wani matsala ba.

uhhmm Ina farin cikin tsayawa dan in gabatar gabatar da wannan mabdu'in me suna soyyayar farko watau [first crush] wannan batu ne da yake taɓa zukatun mutane da dama domin ba wanda ze ce be taɓa jin soyyayar farko a rayuwarsa ba ko a ɓoye ko a bayane ma'anar soyyayar farko soyyayar farko itace irin son da mutum ke fara ji a zuciyarsa tun yana ƙuruciya ko samartaka wani lokacin wannan soyyaya ba tada cikakan ma'ana a lokacin amma tanada tasiri sosai akan yadda zuciyan mutum ke fahimtar soyyayar gabaɗaya sau da dama soyyayar farko na zuwa ba tareda an shirya ba kodai am kodai a makaranta ko ungwa ko wani wuri da ba'a zato suffofin soyyayar farko soyyayar farko tana da wasu suffofi da suka banbanta da ta sauran soyyaya na ɗaya zuciya na bugawa da sauri idan ka ganta ko ka ganshi ko da daga nesa ne se kaji zuciyarka ta buga da karfi wannan jin yana da daɗi yana kuma da ɗan tsoro a lokaci guda na biyu kunya da boye-boye yana da wahala mutum ya bayana soyyayar farko saboda yawancin kunya da tsoro na hana haka na uku tunanin banza soyyayar farko tana kawo irin tunani da mafarkai marasa iyaka mutum na iya kwana yana tunanin yada ze yi magana ko yada ze samu damar zama tare da wanda yake so na huɗu kyautata duk abu a idanunka komai na waccan ko ko wanccan mutumin yanada kyawo yanda yake tafiya dariyar sa kuma yanda yake kallon mutane yadda soyyayar farko ke tasiri a rayuwa soyayyar farko ba ba wai kawai nishaɗi bace tanada mutukar tasiri a rayuwan mutum musamman yada ze fahimci soyyaya gabaɗaya ga wasu ga cikin tasirin ta yana koyawa mutum jin kunya soyyar farko tana koyawa mutum yada ake jin soyyaya jin faran ciki jin kishi koya haƙuri da juriya sannan zama abin tunawa har abada shin soyyayar farko tana iya zama ta gaskiya a wasu lokutan soyyayar farko tana iya zama soyyaya ta gaskiya da ake kai wa har aure.

Samun uba ya suma a daki haihuwa yayin da budurwar su ke haihuwa gabatarwa haihuwa wata matsala ce mai mutukar mahimanci a rayuwar iyali masamman ga sabin iyaye yayin da mace ke cikin tafiyar wahala dan kawo sabon rai cikin duniya namiji ya na da rawar da zai taka ta hanyar talafi karfafe gwiwa da fahimtar yanayin rayuwa duk da haka wasu sabin iyaye maza su kan kasa jura yanayin da su ke fuskanta a dakin haihuwa a wasu lokuta hakan kan kai ga suma saboda tsananin firgici damuwa ko rashin juriya ga yanayin jini da wahala da mace ke fuskanta wannan batu ya na da matukar mahimanci dan fahimtar dalilen da ke hadasa hakan da kuma hanyoyin magance shi dalilen da ke jawo sumewar sabon uba a dakin haihuwa tashin hankali da damuwa sabon uba na iya shiga damuwa matuka, yayin da budurwa sa ko matar sa ke cikin wahala idan mace ta na ihu ko ta na fuskantar wahala namiji na iya yin wani matsanin jin tashin hankali wannan fargaba na iya haifar da masanance lamba a jikin sa wanda ka iya haifar da jiri ko suma rashin juriya ga jini da yanayin haihuwa wasu maza ba su saba ganin jini ba kayan tiyata ko wahalar haihuwa ba idan sun gan mace ta na fama da ciwo ko kuma jini ya na fita na iya saka su jini, jin jiri gajiya da rashin isashen baci lokacin da mace ke na'uda ya kan dauki lokaci mai tsawo kafin ta haihu idan namiji ya kasance ba shi da isashen barci ko abinci jikin sa na iya gajiyawa damuwa da tsaron rasa budurwa ko mace idan haihuwa ta zo da wahala sosai sabon uba na iya shiga tsananin tashin hankali hanyoyin gwuje ma suma a dakin haihuwa yin shiri tun kafin haihuwa fahimtar yada haihuwa ke tafiya ya na rage tsoro sabon uba zai iya halartan danrusan haihuwa dan samun ilimi kan abin da zai faru yin nazari da karanta abubuwa da suka shafi haihuwa da zai rage damuwa kula da lafiya da samun isashen barci

A yau zan yi bayani ne kan bambancin da ke tsakanin ilimin makaranta da ilimin rayuwa nau'ikan ilimi guda biyu da suke taka muhimmiyar rawa a rayuwar dan Adam mene ne ilimin makaranta ilimin makarnta shine ilimin da ake koyarwa a wuraren da aka tsara kamar makarantu kwalejoji da jami'o'i ana bita ana bi ta wata manhaja kuma ƙwararru ne ke koyarwa yawanci yana kaiwa da samun takardu irin su shedar karatu diploma ko degree sifoffin ilimin makaranta tsari da manhaja mai kyau ana yin jarabawa da gwaji malamai ne ke koyarwa ana samun shedar karatu amfanin ilimin makaranta yana bada tushe mai ƙarfi na ilimi ya na taimakawa samun aiki da cigaban sana'a ya na bada damar haɗuwa da abokan karatu da malamai ya na koyar da nazari da zurfin tunani ƙuntatawar ilimin makaranta ba ko yaushe ake iya amfani da ilimin kai tsaye a rayuwa ba ya na dogaro da haddace wa fiye da aikace-aikace mene ne ilimin rayuwa ilimin rayuwa kuwa shine ilimin da ake koya a cikin mu'amala da rayuwa wannan ilimi ba a aji ko takarda ke bayar da shi ba sai dai rayuwa da ƙwarewa kai tsaye sifoffin ilimin rayuwa babu tsari ko manhaja ɗaya tak babu malami ɗaya tak rayuwa ce malami ana koya daga ƙware wa kuskure da ƙalubale ko wane mutum yana da nasa salon koyon amfanin ilimin rayuwa kai tsaye ake amfani da shi a rayuwar yau da kullum ya na ƙarfafa dabara da ƙirƙira ya na ƙarfafa neman ilimi a kowane lokaci babu tsada kowa na da damar koya kyautatawar ilimin rayuwa ba lallai ƙuntatawar ilimin rayuwa ba lallai a iya tantance ingancinsa ba yawanci ba shi da zurfin ilimin kimiyya ko nazari.

Mulki yana da matuƙatar muhimmanci a rayuwar al'umma domin shi ne ke tsara yadda za a tafiyar da ƙasa ko wata al'umma akwai nau'o'i na na mulki daban-daban a duniya kuma kowanne yana da yadda ake gudanar da shi na ɗaya mulkin damaƙwaraɗiyya (democracy) wannan ita ce hanya ta mulki inda jama'a ne suke zaɓar shuwagabanni ta hanyar kaɗa ƙuri'a a irin wannan mulki ra'ayin jama'a shi ne ke fifiko siffofin damakwaraɗiya jama'a suna da ikon zaɓar shuwagabanni ana da 'yancin faɗin albarkacin baki akwai 'yancin siyasa da 'yancin ƙungiyoyi amfani jama'a suna da 'yanci kowa na iya shiga siyasa ƙalubale rashin gaskiya wajen zaɓa cin hanci da rashawa na iya hana adalci na biyu mulkin sarauta (monarchy) wannan mulkin ne da ake gadansa daga zuriya zuwa zuriya sarki ko sarauniya ke mulki kodai da cikakken iko ko kuma bisa jagoranci da dokokin ƙasa siffofin mulkin sarauta mulki na cikin gida ɗaya sarauta na wucewa daga uba zuwa yaro ko 'ya amfani sauƙin canja shugabanci saboda gadan sarauta ƙalubale rashin damawa da ra'ayoyin jama'a na uku mulkin soja a irin wannan mulki sojoji ne ke karɓe iko daga tafiyar da ƙasa galibi ana samun irin wannan mulki bayan juyin mulki siffofin mulkin soja sojoji ne ke shugsbanci ba tare da zaɓa ba akwai dokoki masu tsauri 'yancin jama'a yana iya iyakantuwa amfani sau da yawa yana kawo tsaro da oda cikin gaggawa ana iya daƙile cin hanci idan shugabancin masu tsabta ne ƙalubale rashin 'yancin jama'a na huɗu mulkin janhuriyya (republic) wannan nau'in mulki ne inda ake zaɓar shugabanni shugabanni kuma suna mulki bisa dokokin ƙasa siffofin mulkin janhuriyya ana zaɓar suwagabanni ta hanyar zaɓe

A yau zamu tattana yadda bayyana albashi ko tsarin biyan albashi a fili ke alfanar da ma'aikata da ma hukumomi baki ɗaya mene ne pay tranferency (pay transferency)na nufin irin tsari dake bayyana yadda tsarin biyan albashi ke tafiya a fili wato ma'aika suna da masaniya kan irin albashi da kowane matsayi matsayi ke samu da yadda ake kai ya ɗin ƙayyade albashi da kuma dalilan dake janwo bambancin albashi amfanin bayyana albashi ga ma'aikatan gwamnati yana ƙara gaskiya da adalci idan albashi ya bayyana yana rage ɓoye-ɓoye da nuna wariya ma'aikata za su fahinci dalilin da suka sa wani ke samun albashi fiye da na wani wanda haka ke hana kishi da hassada yana ƙarfafa gwiwar ma'aikata ma'aikaci zai fi ƙoƙori idan ya san cewa akwai tsari mai adalci da ake bi wajen biyan albashi idan albashi bayyanan ne kowa zai fahimci cewa ana biyan kowane matsayi dai-dai da aikin sa da kuma gudunmarsa yana rage cin hanci da rashawa lokacin da albashi ya bayyana yana ana shugabanci ko ƙasashe sashin albashi yin almundana ko biyan wasu bisa son zuciya wannan yana taimakawa wajen tsabtace harkokin albashi da kare hanƙin ma'aikata yana inganta dangantaka tsakanin ma'aikata da hukumomi bayyana albashi yana gina amana tsakanin ma'aikata da hukumomi domin ma'aikata za su san cewa babu wani sirri ko cuta da ake ɓoyewa wannan yana rage koke-koke da ƙorafe-ƙorafe yana taimakawa tsaida nagartattun tsare-tsaren albashi idan albashi a bayyane yake yana taimakawa gwamnati wajen tsara ingantaccen tsarin albashi wanda zai dace da kwarewar ma'aikata da kuma nau'in aikin da suke yi wannan zai taimaka wajen ƙarfafa tsarin ƙarin girma da kwarewa yana taimakawa matasa da sabbin ma'aikata matasa da sabbin ma'aikata za su san irin albashin da za su samu tun kafin su fara aiki.

A yau zan gabatar da jawabi mai taken jin daɗi na cikin taimakon wasu ma'anar farin ciki farin ciki ba wai kawai samun dukiya ko muƙami ba ne a haƙiƙanin gaskiya wani lokaci farin ciki yana zuwa ne daga abubuwa masu sauƙi kamar taimakon wani wani da yake buƙata lokacin da ke tallafawa wani koda da abu kaɗan ne kana jin daɗin da, da daɗi a zuciyarka mai ya sa taimakon wasu ke kawo farin ciki jin daɗin yin abu mai kyau lokacin da ka taimaki wani zuciyarka tana cikin cike da farin ciki saboda kasan cewaa ka yi abu mai kyau da Allah da mutane ke so alheri na komawa ga mai yin sa kodayaushe duk wanda yai alheri zai ga sakamakon hakan a rayuwarsa taimakon wasu yana kawo albarka da sauyin sauƙin rayuwa taimako yana kawo kyakkyawar alaƙa idan ka taimaki mutane suna ƙara ƙaunarka kuma hakan yana gina kyakkyawar dangantaka tsakanin a'lumma taimako yana ƙarfafa zumunci lokacin da kake taimakawa koda ba danginka ba ne hakan yana ƙara danƙon zumunci da haɗin kai a tsakanin jama'a misali; lokacin da ka taimaki maƙwabcinka da abinci ko ruwa a lokacin buƙata zuciyarka ta zuciyarka tana cika da farin ciki idan ka taimaki idan ka taimakawa abokin aikin ka wajen kammala aiki kai da shi duk kuna jin daɗi koda kyakkyawar kalma ce ka furta wa wanda ke cikin damuwa hakan yana iya kawo farin ciki ga kowa taimako ba sai kana da arziki ba bai zama dole sai kana da dukiya mai yawa kafin taimaki wasu ba kalma mai daɗi shawarwari ko taimako da hannunka ko lokacinka duk taimako ne a taƙaice jin daɗi na cikin taimakon wasu duk wanda ke so ya ji daɗin rayuwa to ya kasance mai taimakawa da kyautatawa wannan shi ne ainuhin kyakkyawar rayuwa wanda zai sa mutane su yi farin ciki

Zan gabatar da jawabi mai muhimmanci akan ɗabi'u masu kawo lafiya lafiya jari ce kuma duk wanda ke son samun ingantaccen rayuwa dole ya rungumi wasu ɗabi'u masu kyau dake ƙara lafiya mene ne helthy habbit ɗabi'u masu kawo lafiya su ne irin halaye da ayyuka da mutane ke yi a kulle dake taimakawa wajen kiyaye lafiya da hana kamuwa da cututtuka muhimman ɗabi'u masu kawo lafiya cin abinci mai gina jiki yawan cin kayan lambu da 'ya'ya itatuwa, kayan itatuwa yawan cin kayan lambu da 'ya'yan itatuwa gujewa abinci mai kitse da sukari da yawa cin abinci mai ɗauke da sunadarin gina jiki kamar protein (cabohydrate) da vitamin c yawan shan ruwa ruwa yana taimakawa wajen tsabtace jiki da hana gajiya shan ruwa mai yawa yana taimakawa wajen aiki da kyawu da gaɓoɓin jiki aiki da jiki exercise yin motsi, yin motsa jiki a ƙalla sau uku a mako yana taimakawa wajen hana ƙiba da ciwon jiki yana ƙara ƙarfin tsokoki da lafiyar zuciya bacci mai kyawu yin bacci na awanni shida zuwa takwas a kullu yana taimakawa kwakwallawa da jiki su huta rashin bacci na iya haddasa ciwon kai da gajiya da rashin kuzari kiyaye tsabta yawan wanke hannu da kuma kula da tsabtace jiki tsabtace muhalli don hana yaɗuwar cututtuka gujewa shaye-shaye da muggan ɗabi'u gujewa shan taba giya da miyagun kwayoyi yana taimakawa wajen ƙara lafiyar zuciya da huhu rashin shaye-shaye yana ƙara tsawon rayuwa duba lafiya akai-akai yana da kyau a riƙa duba lafiya koda ba ka da ciwo duba da lafiya yana taimakawa gano cututtuka tun kafin su yi tsanani amfanin rungumar ɗabi'u masu kawo lafiya yana ƙara tsawon rayuwa yana rage kamuwa da cututtuka masu haɗari yana ƙara kuzari da jin daɗin jiki

Ina farin cikin gabatar da wannan jawabi mai taken zanga zanga zanga zangar tarihi a ko wace shekara goma goma zanga zanga wata hanya ce da al'umma ke amfani da ita don nuna rashin amincewar su da wani abu ko neman sauyi a cikin al'umma a ko wace sheara goma (decade) akwai manyan zanga zangar da suka taka rawan gani a duniya shekarin 1950's Zanga zangan haƙoƙin ƴan arewa a amurka a amurka anyi zanga zangan neman ƴancin ƴan ƴancin afro amurkawa (african americans) Musamman gane da bambancin launin fata misali Rosa Parks?? Boycott 1955 wannan zanga zanga ce da ta fara da ta fara daga ƙin sauka daga mota da wata mata tayi saboda wariyar launin fata shekarun 1960s zanga zangar adawa da yaƙin vietnam a cikin shekarun 1960s matasa a amurka da sauran ƙasashen duniya sunyi zanga zanga mai ƙarfi don nuna adawa da yaƙin vietam haka nan haka kuma a wani lokaci aka ƙara ƙarfafa yaƙi da wariyar launin fata a amurka ta hannun Martin Luther King Jr. shekarun 1970s zanga zangar kare haƙƙin mata a cikin wannan lokaci mata a turai da Amurka sun fito ƙwansu da ƙwarƙwatan su don neman daidaito a tsakanin maza da mata anyi zanga zanga don neman daidaito wajen albashi haƙoƙi a wajen aiki da ƴancin haihuwa shekarun 1980s zanga zangar adawa da apartheid a afurka ta kudu an yi gagarumar zanga zanga don yaƙi da tsarin tsarin wariyar launin fata shugaba kamar Nelson Mandela sun zama gwarzon yaƙi da wannan zalinci shekarun 1990s 1990s zanga zangar anti-globalization

A yau zamu gabatar da jawabimai taken yadda ake tsara birane Birane sune manyan cibiyoyoin rayuwa da kasuwanci kuma suna buƙatar tsari mai kyau din tabbatar da ingantaciyar rayuwa ga al'umma menene tsarin birni? tsarin birni yana nufin yadda ake rarraba wurare da ayyuka dabab daban cikin birni don ya zama ingantaccen ingantacce ga rayuwan al'umma kasuwanci da cigaban tattalin arziki wannan tsari yana haɗe yana haɗa gine-gine hanyoyi filayen kasuwanci da wuraren shaƙatawa sassan da ke cikin birane gundumomi (districts) birni yana kasuwa kashi kashi ko wanne yana da irin ayyukan da ake yi a cikin sa misali gundumar kasuwanci gundumar zama da gundumar masana'antu cibiyar birni (city centre) wannan yanki ne dake tsakiyar birni idan ake samun manyan ofisoshi Bankuna manyan shaguna da wuraren tarihi hakan yana sa ya zama wurin haɗuwar mutane daga sassa daban daban yankunan zama (residential areas) wannan wurare ne da mutane ke zama ana tsara su ta yadda zasu samu gidaje masu sauƙi da na matsakaici da kuma gidaje masu tsada yankunan kasuwanci (commercial areas) wurare da ake warewa don shaguna kantuna manyan kasuwanci da wuraren cinikayya yana kasancewa kusa da cibiyar birni ko manyan hanyoyi yankunan masana'antu (industrial areas) wurare ne da ake gina masana'antu da kamfanoni ana ware su daga wuraren zama don gujewa hayaniya da gurɓacewar iska hanyoyi da sufuri (transportation network) birane suna buƙatar hanyoyi masu kyawu don zirga zirgan motoci babura da masu tafiya a ƙafa wasu birane suna da hanyoyin jirgin ƙasa da kuma wuraren tashoshin mota wuraren kiwon lafiya da ilimi ko wani birni akwai asibitoci cibiyoyin lafiya da makarantu don amfanin al'umma

Yadda abota ke tasiri a kan ƙwaƙwalwar ka abota wata muhimmiyar hanya ce da take da tasiri ba kawai ga zuciya ba zuciya da rayuwa ba har da ƙwaƙwalwa menene abota? abota dangantaka ce ta aminci soyayya da fahimta tsakanin mutane biyu ko fiye da haka abota mai kyau tana ƙara nishaɗi nutsuwa da walwala ga rayuwar mutum yadda abota ke tasiri a kan ƙwaƙwalwa ƙara lafiyar ƙwaƙwalwa lokacin da kake tare da abokai na ƙwarai ƙwaƙwalwar ka tana sakin sinadarin jin daɗi kaman dopamine da oxytocin waɗannan sinadaran na taimakawa wajen rage damuwa da ƙara farin ciki kare ka daga matsalolin hankali abota na rage haɗarin kamuwa da matsalolin ƙwaƙwalwa irin su damuwa (depression) da fargaba (anxiety) samun wanda zaka riƙa zantawa da shi yana rage nauyin damuwa a kan ƙwaƙwalwa ƙara kaifin tunani hira da abokai yana taimakawa ƙwaƙwalwa wajen kasancewa da kuzari da inganta tunani da fahimta yawan tattaunawa da musayar ra'ayi yana ƙarfafa tunani da basira ƙarfafa tsarin garkuwar jiki yayin d ƙwaƙwalwa ke cikin nishaɗi da walwala yana ƙarfafa garkuwar jikinka gaba ɗaya rashin abota mai kyawu yana iya haddasa ƙarancin bacci da yawaita yawaitar damuwa wanda ke iya gurɓata aikin ƙwaƙwalwa kawo damar koyi da inganta kai abokai na gari suna kwaɗaitar da kai yin aiki tuƙuru da ƙoƙari wajen inganta rayuwar ka wannan tasiri yana shiga ƙwaƙwalwa ta hanyar positive reinforcement watau ƙarfafa hali mai kyau abota mara kyawu da illar ta ga ƙwaƙwalwa idan kana cikin abokai marasa kirki ko masu matsin lamba hakan na iya haddasa fargaba yawan damuwa da kuma tunani ƙasa da daraja daraja kanka wannan na iya rage ƙarfin ƙwaƙwalwa wajen fuskantar matsalolin rayuwa a taƙaice abota mai kyau tana da matuƙar tasiri wajen lafiyar kwaƙwalwa

Cutar saifilis, cuta ce da ke yaɗuwa ta hanyar jima'i, kuma tana da matuƙar illa, idan ba a magance ta da wuri ba.? Ana iya kamuwa da cutar,? ta hanyoyi daban-daban. Daga cikin waɗan nan hanyoyin sun haɗa da, na ɗaya, ta hanyar jima'i. Cutan na yaɗuwa??? yayin jima'i ba tare da kariya ba,? ta farji, dubura, da baki, da mutin da ke ɗauke da wannan ƙwaya cutar. Na biyu,?? idan mutum ya taɓa? tabon saifilis, wannan ƙwayar cutar, wanda ke fitowa a farji, azzakari. Hanyoyin kare kai,?? daga kamuwa daga wannan ƙwayar cuta. Daga cikin hanyoyin sun haɗa da, amfani da kororon roba,? yin amfani da kororon roba yayin jima'i, yana rage yuyuwar kamuwa da cutar, ko da yake, ba yana kare ɗari bisa ɗari ba ne. Gujewa yin jima'i da mutane da yawa,? ko waɗan da ba a san matsayin su ba, yana rage? haɗarin kamuwa da wannan ƙwayar cuta. Gwaji da wuri,?? yin gwajin wannan cuta, akai-akai, musamman ga masuyin jima'i, da sabbin abokan zama,? yana taimakawa wajen gano cutar da wuri, don a fara magani. Gujewa??? raba allura, kada a raba allura da wasu, musamman a wuraren da ake amfani da ƙwayoyin masu sa maye. Magance cuta da wuri, idan an gano

yadda a ke zama mahaifi ko mahaifiya na gari wato yadda iyaye zasu tarbiyartar da yayan su cikin kyakkywan kulawa da soyayya domin su girma su zama nagartattu a rayuwa mahimmacin zama mahaifi ko mahaifiya na gari zama iyaye na gari yanada matukan mahimmaci domin na daya yana gina kyakkyayan tarbiya da halaye cikin yara na biyu yana bawa raya kwarin guiwa da goyon baya da tarbiya a rayuwan su na uku yana taimakawa wajen karfa kafa ginshikin al'umma na gari na hudu yana tabbatar da cewa yara zasu zama yaya masu anfani a gobe hanyoyin zama mahaifi ko mahaifiya na gari na daya nuna soyayya da kulawa iyaye na gari sukan nuna soyaya ga yayan su ba tare da kyashi ko nuna banbanci ba kulawa da jin tausayin yaya yana sa su ji amincin iyayen su na biyu zama abin koyi iyaye na gari sukan zama abin koyi ta hanyan yin gaskiya hakuri ladabi da biyayya domin yara su na koyi da iyayen su fiye da kowa na uku sauraron yaya iyaye na gari suna sauraron koke-koke da raayoyin yayan su bawai su kawai su zama masu ummurni da hukunciba yin hakan yana gina gina amincewa tsakanin iyaye da yaya na hudu bada tarbiya mai kyau dolene dole iyaye na gari su, tarbiyartar da yayan su da kyawawan dabiu, kamar gaskiya biyayya hakuri taimakawa juna da kuma kiyaye aladun musulinci da alada duka baki daya na biyar yin adalci a tsakanin iyaye na gari basa nuna son kai ko ka fifita daya bisa daya a cikin dada domin hakan yana kawo gaba gaba da tsana na shida taimakawa wajen ilmantarwa iyaye na gari, sukan ba yayan su, dama su su samu ilimi mai kyau ko na zamani ko na ko na addini domin ilimi garkuwa ne a rayuwa hada zumunci da iyali iyaye na gari sukan koyar da yayan su, mahimmacin zumunci da girmama yan uwa da ma kwabta don yi musu adua iyaye na gari, suna addua ma, yaransu adua

? Yau, zan gabatar da muhimmancin lafiyar zamantakewa, wato yadda mutum ke mu'amalla da sauran mutane, a rayuwar sa ta yau da kullum. Ma'anar lafiyar zamantakewa, lafiyar zamantakewa tana nufin, yadda mutum ke iya cuɗanya da jama'a cikin kyakykyawar fahimta, da girmamawa. Wannan lafiyar na da nasaba da yadda mutum ke iya gina ƙwaƙwalwa, kyakykyawar alƙa da iyali, abokai, maƙwafta, da ma dukkan al'umma gaba ɗaya. Idan mutum na da ƙoshin lafiyar zamantakewa, to, yana jin ɗaɗin zamantakewa da mutane, baya fama da yawan ƙaɗaici ko yawan rigingimu da wasu. Muhimmancin zaman lafiyar zamantakewa. Lafiyar zamantakewa tana da matuƙar muhimmanci, saboda tana taimakawa wajen: Na ɗaya, kawo kwanciyar hankali. Idan mutum yana da kyakykyawan alaƙa da mutane, yana samun natsuwa da jin ɗaɗin rayuwa. Na biyu, ƙara girmama juna, ta hanyar fahimtan juna da ƙoƙarin zaman lafiya, ana girmama juna da daraja haƙƙin juna. Na uku, inganta lafiyar jiki da na zuciya. Yawan cuɗanya da mutane, cikin farin ciki da kyakykyawan mu'amala, na rage damuwa da matsin lamba.? Wanda hakan ke hana cututtuka masu nasaba da damuwa.? Yadda ake kula da lafiyar zamantakewa: Na ɗaya, zama da kyawawan abokai. Abokai nagari na ƙara mana ƙwarin gwuiwa, da taimaka mana a lokutan wahala. Na biyu, girmama bambamce-bambamce. Ko wanne mutum yana da ra'ayi,? a gida, da hali dabam. Na uku, koyon haƙuri da yafiya. Idan aka samu saɓani, yana da kyau a zauna a fahimci juna, tare da yafewa. Na huɗu, taimakon juna. Rayuwa za ta fi sauƙi, idan mun rungumi ɗabi'ar tausayawa, da jinƙan juna, domin ko me mutum ke dashi, akwai wanda ke buƙatar sa. Na biyar, gujewa gulma da jita-jita. Yawan yaɗa jita-jita da gulmace-gulmace, yana haddasa rikici da tsangwama a cikin al'umma. Tasirin rashin lafiyar zamantakewa, idan mutum bai kula da?? lafiyar sa ta zamantakewa ba, hakan kan haifar da kaɗaici.

yau zan yi bayani kan yadda ake kirkiran inganceccen tsarin aiki work schedule domin kowan ne mutun na bukatan tsara lokacin sa domin gudanar da aiyuka cikin tsari da nutsuwa menene work schedule work schedule na nufin tsarin dake nuna aiyukan da zaayi lokutan da zaayisu da kuma tsawon lokuta da kowan ne zai dauka wan nan tsari yana taimakawa mutun yasan abun da zaiyi da kuma yadda zai tsara lokutan sa ba tare da rudaniba matakan kirkiran tsarin aiki na daya sanin aiyukan da zaayi da farko ka rubuta duk aiyukan da zaka gudanar a rana ko makp ko wata wan nan ya hada da aiyukan office ko kasuwanci tarukan aiki aiyukan gida lokacin hutawa lokacin ibada na biyu tsarasu bisa mahimmanci priotization bayan ka rubuta aiyukan sai ka rarrabasu zuwa muhimmai very important masu matsakaicin, mahimmanci moderate importance wan da basuda mahimmanci sosai less important na uku san ya lokaci ga ko wanne aiki ka aiyana lokacin da zaa fara aiki da lokacin da za a kammala preparedly Eight to Nine tarukan ofiice na biyu Eight to Ten Nine to Ten dubawa da??? Ten to Twelve gudanar da aiyukan office Twelve to One hutunan rana da salla na hudu barin huri dan gaggawa flexibility akullun a akwai yuhuwar wasu abubuwa su taso ba ba zato ba tsammani kabar yar tazara don irin wannan abubuwan na biyar yin anfani da kayan aiki zaka iya anfani da kayan aiki kamar kalanda na waya diary ko littafi littafin jadawali apps kamar google kalanda na shida sake duba jadawali kowan ne lokaci ka duba aikin da ka tsara yana tafiya daidai to idan akwai kwara ka kwara na bakwai kula da lokacin hutawa yin aiki abu hutu na iya rage kuzari ka tabbatar ka na da lokacin hutawa, ko cin abinci, dan samun kuzari

A wannan hoto dai dake gaban wannan wani gari ne ko ince wani ɗan ƙaramin gari da ake kiranshi rokeosaso wannan sunan gari ne wannan sunan gari ne rokeosaso gari ne wanda yake kudu, kudancin najeriya. Gari wanda dai za’ace mazaunan garin nan ‘yan’ kasuwa ne kuma gari ne wanda tsoho gari ne yanada tarihi sosai zamuga alaman wannan hoto an ɗaukeshi ne dai akan dutsene a ƙasa ga gidajenan haka haka haka to kuma inka kalla da kyau ko kika kalla da kyau zakaga wannan gidaje ne. kuma gari ne wanda akwai duwatsu sosai wanda aka ɗauka hoto akan dutse, kuma wannan gari mutane sukanzo suzo su hau kan duwatsen suzo sui yawo saboda tarihi kuma su zosu ɗauki hoto da yake garin yanada tarihi sosai sosai. So mutane anan gida najeriya da kuma waje sukan zo don suga wannan gari suji tarihin wannan gari su dudduba abubuwa da sukji ana basu labara kuma suzo suma su ɗauki hoto. So wannan gari dai shahararren gari ne wanda an sanshi a najeriya da kuma afurika kuma gari dai wanda yanada asali sosai Kaman yanda na faɗa gari ne da akawi manoma suna noma suna kiwo sana’a banda sana’a akwai ma’aikatan gwamnatiwanda baza’a rasa ba to garin dai akwai tarihi sosai kuma muna alfahari dashi mu ‘yan’ najeriya dakuma ‘yan’ kudancin najeriya.

yadda ake magance fargaba da damuwa wato anxiety fargaba wata matsala ce da ke damun mutane musamman idan yana fuskantan kalubale ko yanayi mai cike da tabbas yana da kyau asan yadda zaa shawo kansu dan kada ya hana mutun jin dadin rayuwa mecece fargaba fargaba ko damuwa wani yanayi ne, da mutunnke ji a cikin zuciyarsa da jikin da jikin na tsoro rashin kwanciyar hankali ko yawan tunani abubuwa marar sa kyau ko matsaloli hanyoyin magance fargaba da damuwa na daya dogoro da Allah ka sani cewa komai da kake fuskanta yana karkashin ikon Allah yin sallah karatun alkurani da adua na taimakawa zuciya ta samu nutsuwa na biyu infashi mai zurfi deep breathing idan kayi fargaba da tashi garbaga ta tashi ka tsaya ka shaki iska a hankali cikin hanci ka saki a baki wan nan na taimakawa kwakwalwa ta samu sauki na uku muji mai yawan tunani, marar kyau yawan tunani abin da bai faruba ko tsoron nan gaba na kara damula ramarin madadin hakan, ka mayar da hankali kan abubuwan da kake da iko a yanzu na hudu rage yawan kadaici kada ka killace kanka samun hira da iyali abokai ku mutanen kirkine na taimakawa rage damuwa na biyar tsara lokaci da aiyuka yawancin damuwa na karuwane idan mutun baisan abun da zai ko zai yi ko subar aiyukan sai sun taru na shida kula da dlafiayan jiki cin abinci mai kyau yin motsa jiki samun isheshshen bacci wayan nan suna taimakwa jiki da kwakwalwa su zauna lafiya kuma su rage damuwa na bakwai koyi da tafiryar da hankali mindfulness koyawa, ka koyi yadda zaka zauna cikin shuru kana sauraron ninfashinka kana jin kanka da kuma abubnuwan da yake kewaye da kai wan nan hanya tana taimakawa wajen rage damuwa na takwas, neman shawara da taimako idan fargaba tayi yawa

kowa a duniya yana yin kuskure babu wani mutun da yake cikakke kuma kuskure wani baggare ne na rayuwa dake koyamana darusa masu anfani abu mafi mahimmanci shine yadda zamu dauki mataki bayan mun fahimci munyi kuskure ga hanyoyi da za a bi dan shaho kan kuskure da ci gaba da rayuwa cikin kwanciyan hankali hanyoyin shawo kan kurakurai na daya karfan kuskure, kuskure da gaske kar kaki yadda cewa kayi kuskure karfan laifin ka ba rauni bane alace ta girma da hankali na biyu neman gafara idan kuskuren ka ya shafi wani to ka nemi gafaran sa da zuciya daya idan kuma tsakanin ka da kanka ne to ka gafartawa kanka na uku koyi daga kuskure kada ka dau kuskure a matasyin karshen rayuwa madadin haka ka daukeshi a matsayin darasi da zai sa ka zama mafi kyawu a gaba na hudu guge guji komawa wan nan kuskure bayan ka fahinci kuskuren ka ka kokarta kada ka sake fadawa cikin irin wan nan matsalan ka koya daga abin da ya faru na biyar kada ka zargi kanka har abada yin kuskure bawai yana nufin kai marar anfani bane kar ka bari tunani ya shafi kuskuren da suka gabata ya hana ka ka sake samun kwanciyan hankali na shida ka nemama kanka hakuri ka fahinta cewa kai dan adam ne kuma babu wanda baya kuskure sabo da haka ka gafartawa kanka kamar yadda kake son wasu su gafarta maka na bakwai nemi shawara da taimako idan ka kasa shawo kan wannan kuskure da kake ta tunawa da shi to kada kaji kunya ka nemi shwaran abokai iyaye ko malamai wasu lokuta magana da wani na rage nauyin dake zuciya na takwas dauki samon madaki bayan ka koyi darasi daga kuskuren ka ka tashi ka ci gaba da rayuwa da sabon azama da himma kada kuskure da ya huce ya hanaka cin burin ka na tara ka zama mai hakuri da juriya rayuwa ba tudu bace zaka fuskanci abubuwa da dama amma idan kana da hakuri da juriya zaka iya cin nasara dud da kuskuren da ka taba yi